Ilongo yi ili noyi ili, ohayi longitha iimaliwa yi ili noyi ili mbyoka yina ongushu yi ili noyi ili. Ngele owa hala okuya koshilongo shontumba owuna oku pewa oshimaliwa shoshilongo shoka to yi, opo wuka vule okwiinyenga koshilongo shoka.

Iilongo yi ili no yi ili ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana na kehe oshimaliwa oshi na ondjundo yasho. Ngaashi moCongo oye na iimaliwa yawo mbyono haya longitha moshilongo shawo moka.

Ombaanga dhingi moNamiia ano ombaanga yotango yopashigwana(FNB) oya gandja oshimaliwa kehangano hali ithanwa Amos Meerkat Early Childhood Development sho ya gandja iimaliwa oodola dhaNamibia omathele gatano.

Moositola oonene omuna oolaka. Oolaka ndhino oshina kutya odhina shika, opo ngele toyi mositola ohashi ku ningile oshipu okumona shoka wahala okulanda. Ohoyi owala wuukilila mpoka. Shika oshiwanawa molwaashoka ihashi manapo ethimbo lyoye okuhadhaahadha.

Ombaanga ya bank widhoek ka yishi owala ombaanga yo ku pungula iimaliwa, ihe ohayi ningi woo oma thigathano. Oto vulu oku isindanena oka tekete koye ko Gondwana. Oompango no malandulathano opo dhili.

Kutha ombinga methigathano lyombaanga yabank Windhoek opo wu vule okwiisindanena oshimaliwa shongushu yoodolla dhaNamibia omayovi gaali shono toshi tuminwa kongodhi yoye yo peke.

Kwashilipaleka iinima yoye nombaanga yotango yopashigwana yoNamibia ano oFNB. Dhengela konomola yongodhi onola hamano yimwe ndatu nola hamano nola hetatu yimwe oompango nomalandulathano opo dhili.

Omahala giipindi oha mu kala aantu ya yoolokathana yi ili noyi ili, ohamu adhika iinima oyindji mbyoka to vulu okuyi ilandela ngoye mwene. Oha mu kala iikutu, oondjato nosho tuu. Ihe owa pumbwa oku kala wa kotoka ngele wu li pomahala mpoka oshoka nookalyamupombo oha ya endelele.

Manga inooya koshilongo hoka wa hala okuya oshiwanawa wu tale ongushu yoshimaliwa shawo kutya oyi thike peni kwaashi shoshilongo sheni. Shika ohashi etitha, opo wu vule okupingakanitha oshimaliwa shoshilongo sheni noshimaliwa shoshilongo shoka.

Kotokela ookalya mupumbo unene tuu ngeetashiya kiimaliwa ,ombaanga ya Venduka obank windhoek otayi kumagidha noku kunkilila kutya ombaanga kayina esiku yikupe oshimaliwa opo wumone shoka wavena nenge wasindana.

Tyapula esiku lyoomeme nombaanga yaVenduka, mono to vulu oku isindanena mo kamwe ko muutekete wuli utatu mboka woku landa. Mboka wuli pongushu yoondola dha Namibia eyovi, oompango nomalandulathano opo dhili.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi kumagidha aalongithi yombaanga ndjoka nkene taya vulu okukwata iimaliwa yawo nawa, momwedhi omutimulongo nomutiyali, omwedhi ngono gomatango omanene.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi tayi monika nawa noshowo iitafuula. Iipundi mbino ohayi ithanwa omatyofa ohayi kala nduno nee ya tulwa uukuusinga mbono nawo woo hawu kala tawu monika nawa.

Iilongo yili noyili ohayi longitha iimaliwa yayoolokathana. Kehe oshilongo ohashi longitha oshimaliwa shasho. Iimaliwa ihayi monika yafaathana ngaashi shokoCongo ihashi monika shafa shaNamibia.

Oshimaliwa osho omutse gwomuntu, olundji ngele ku na iimaliwa nombili yokomwenyo ohayi kana po, oshiwanawa wu kale wu na iimaliwa yoye ngoye to kwata wo nawa iimaliwa yoye itoyi landa nenge toyi longitha nuumbondo.

Miilongo ya yoolokathana aantu ohaya longitha iimaliwa yayoolokathana ngaashi moshilongo shaTanzania aantu ohaya longitha oshimaliwa shaTanzania shoka shina ongushu.

Uuna wa pumbwa oshimaliwa shontumba oshiwanawa ngele to yi kombaanga yoStandard. Kayi shi owala ombaanga yokumbaanga iimaliwa, ihe ombaanga yi lile po okukwathela aakwashigwana mbono haa longitha ombaanga yawo ndjoka yoStandard.

Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shoka ha shi longithwa shono shi na edhina lyasho, onkene iilongo yiili noyiili oha yi longitha iimaliwa yiili noyiili ano iimaliwa ya yoolokathana mbyono yina omadhina woo ga yoolokathana.

Longitha okakalata koye koshingoli nenge hono kafa eloya nenge hono okaluudhe kaFNB mositola yoNictus opo wu kuthilwe ko koondando dhiinima mbyoka to landa oompango nomalandulathano opo dhili.

Uuna ethimbo lyomatango omanene lyathiki ngaashi unene tuu omwedhi 12, aantu ohaya longitha iimaliwa pamukalo inaagu ukulila, onkene ombaanga yaBank Windhoek otayi kumagidha aantu nkene taya longitha iimaliwa yawo pethimbo lyomatango omanene ,ano momwedhi 12 muDesemba.

Iilongo yiili no yiili oha yi longitha iimaliwa yiili no yiili, kehe esiku ondjundo nenge ongushu yoshimaliwa oha yiyi pombanda nenge tayi yi pevi ano oshiwanana ngele to tala ongushu yo shimaliwa shoka.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek otayi pandula Lovisa Lukas ngono a sindana iimaliwa eyovi lyaNamibia methigathano lyesiku lyohole. Ombaanga ndjoka ka yishi owala yokupungulila ihe ohayi gandja woo omauwanawa ogendji kaakwashigwana.

Iilongo yili noyili oyina iimaliwa yina oongushu dhayoolokathana , oshiwanawa ngele totala ongushu yoshilongo hoka wahala okuya nenge wutale kutya ongushu yoshimaliwa shoshilongo sheni nenge yiilongo yiili noyili oyithike peni.

Uuna tashi ya piimaliwa ookalyamupombo oya ninga oyendji uunene mbono haya longitha omikalo odhindji. Onkene ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aalongithi yombaanga ndjika nkene taya vulu okwiigamena kookalyamupombo nongele owandhindhilike ookalyamupombo, dhengela konomola ndjika 0612992222. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Oombaanga kadhishi owala omahala gokupungulila, ihe ohadhi gandja wo kaakwashigwana. Ngaashi ombaanga yoBank Windhoek, oya gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele gane kehangano lyo Namibia Aquatic Sport Federation.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa mbika oyi na oondjundo dha yoolokathana, ngaashi oshimaliwa shaIndia itashi yelekwa noshimaliwa shaNamibia oshina ondjundo ya yoolokathana no shaNamibia.

Iilongo yi ili noyi ili, ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana. Kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yasho. Ngele toyi koshilongo shontumba, owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa yoshilongo sheni, naambyoka yokoshilongo hoka wu uka.

Olundji ngele to tula pamwe iimaliwa yoye nenge to pakele iimaliwa yoye oho tameke kwaashi oshishona sigo ooshoka oshinene , ngaashi oshimaliwa shono hashi longithwa moEuropa ooEuro oto vulu okupakela okuza koEuro ndjono onshona sigo oEuro ndji ya shiga ko.

Uuyogoki osho oshinima sha pumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Ngele wa mana okulongitha okandjugo nenge wa mana okuninga shono wa li to ningi oshiwanawa opo ngele to iyogo mokatemba komeya hoka haka kala ka tulwa pehala mpoka wu keelele oongaga.

Iilongo yi ili noyi ili oyina iimaliwa yawo ihe kayina ondjundo yithike pamwe nenge ya faathana. Ngele otoi koshilongo shontumba owapumbwa okupingakanitha iimaliwa yoshilongo sheni niimaliwa yoshilongo hoka wuuka.

Kotokela ookalyamupombo, ombaanga yoye kayina esiku yikupul iimaliwa opo wu pewe shoka wi isindanena. Ombaanga yaBank Windhoek otayi kunkilile aakwashigwana opo yi ikaleke kokule nookalyamupombo. Dhengela kongodhi yo0612991200.

Mongashingeyi omuna ookalyamupombo oyendji mbono haya vulu okunduluka iimaliwa mbyoka kaayishi yoshili. Yimwe yomilongomwa yopashinanena oyo uushina wokuyalula iimaliwa nokutothamo mbyoka kayishi yoshili. Shika oshaninga oshipu komuyaluli molwaashoka ita kutha ethimbo olindji okuyalula komake na iimaliwa otayi yalulwa mondjila.

Momiti ohamu zi iihongomwa kwaamboka yi ilonga koosikola dhopaungomba. Iihongomwa mbino ohayi tulwa nee momagumbo nenge pehala lyontumba. Ohayi opalekitha pomahala oshoka ohayi kala yahongwa nawa.

Moositola iha mu adhika owala oolaka mono muna kutya olaka ndjino oya shike, oha mu adhika wo omashina mpono hapu futilwa iilandimwa mbyoka wa landa mositola ndjoka yo ntumba.

Momiti ohatu mono uuwanawa owundji

Longitha okakalata koye kaFNB opo wu vule okukuthilwa ko kongodhi yoIPhone 16 unene wo 128GB ndjoka ya li yi na N$23499, ihe ngashingeyi oyi na N$21999.

MoEurope omu na oshimaliwa shoka hashi longithwa shono hashi ithanwa oeuro. Oeuro oshimaliwa shi na ondjundo nenge ondando yili pombanda elela oku elekwa niilongo oyindji ngaashi shetu.

Kehe gumwe okuna moka ha pungulile. Olundji nokuli aantu ohaya hongo oosikopa momiti mono hamu vulu okupungulilwa ongele iikutu nenge kehe shoka wa hala okupungula mo moosikopa moka.

Moositola omuna oolaka. Kehe molaka omwa tulwa oshilandithomwa shontumba. Shino ohashi ningile omuntu oshipu opo a kuthe nenge a lande shoka a hala okulanda meendelelo.

Oshimaliwa shaEuropa shono hashi ithanwa Euro osho shimwe shomiimaliwa mbyoka yina ondjundo yili pombanda unene. Ondjundo yasho oyivule nokuli yomoshilongo shetu moNamibia.

Ninga okakalata koye koStandard Bank opo wu vule wu ye methigathano lyokusindana oshihauto sho Hilux shoondunda mbali, shoka shi li methigathano ndyoka ta li hulu momasiku 31 Desemba 2025.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ano FNB. Oyina ethigathano lyoshimaliwa shaNamibia shoondola eyovi limwe. Kutha ombinga wuningwe omusindani gumwe gomwaamboka yatano.

Omatyofa oyo iipundi yopashinanena. Omatyofa ohaga opaleke pomahala. Ohaga kala pomahala gomavululukilo nenge momagumbo mehala mono hamu kuutumbwa kaayenda nenge kaantu yomegumbo.

Oshimaliwa osho omutse gomuntu. Miilongo yi ili no yi ili ohamu longithwa iimaliwa ya yoolokathana .Omuntu ngele oku na oshimaliwa oha kala nomwenyo gu li pehala.

Momiti ihatu likola mo owala iikuni nenge Iiyimati mbyoka hayi mene komiti. Ohatu vulu okuhongwamo nenge oku ndulukamo iinima mbyoka hayi hongwa momiti. Shika ohashi eta omuntu iimonene iiyemo.

Longitha okakalata koye koFNB mositola yoNIctus, wu vule okulanda ekopi lyoku enyeka omeya ngoye wu kuthilwe ko kondando. Ekopi ndyoka lyuunene woolitela 1.7, ndyoka lya li lina N$ 719 paife oli na N$ 599.

Ngele wa hala okulanda nenge okulanditha, oshiwanawa opo wu tale ondjundo yoshimaliwa shoshilongo shoka. Iilongo yi ili noyi ili oyi na oondjundo dhoshimaliwa dha yoolokathana.

Longitha okakalata koye kaFNB mositola yaNictus okulanda ekopi ndyoka lyokolusheno lyuunene wolitela yimwe oshinkwanu heyali. Okwa li na oondola dhaNamibia omathele gaheyali nomulongo nomugoyi , paife olina omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi. Oompango nomalandulathano odhina okulandulwa.

Omuna omaudhano gi ili nogi ili opuna omaudhano goku yoga momeya ngono ga kwashilipalekwa kehangano lyo Bank Windhoek, oBank Windhoek ka yi shi owala ehangano lyokumbaanga iimaliwa, ihe oha shi kwathele wo mboka yapumbwa omakwatho.

Moositola ohamu kala mu na oolaka. Moolaka mono ohamu pakelwa iilandithomwa yi ili noyi ili. Uuna wa hala okulanda oshinima shontumba ohashi kala oshipu okushikonga, molwashoka ohashi kala sha pakelwa molaka.

Moondunda dhoku uhala nenge dhoku lila dhomomagumbo gopashinanena ohamu monika nawa ngele mwa tulwa iitaafula niipundi, kiipundi hono haku kuutumba aantu niitaafula hoka haku tentekelwa shoka taya tenteke po.

Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shoka hashi longitha. Iilongo yi ili noyi ili ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana. Ngaashi koEuropa ohaa longitha oshimaliwa shoka hashi ithanwa oEuro.

Iilongo yi ili noyi ili oyina iimaliwa yayolokathana. Ondjundo nenge ondando yoshimaliwa ohayigu nenge ohayi londo kehe esiku shi ikwatelela kutya oto landa nenge oto landitha. Ngaashi ne mulyotango lyomwedhi omutitatu omayovi gaali nomulongo nomugoyi.

Momiti ohamu zi iihongomwa oyindji. Ihamu zi owala iipundi niitaafula, ihe ohamu vulu oku hongwa oombete dhokulala ndhono hadhi landithwa po, opo omuntu i imonene iiyemo yoku ikwathela nayo.

Oto vulu okulanda iilandomwa yoye nokakalata koNedBank eto pewa wo iimaliwa yoye. Longitha ano okakalata koye koNedBank oompango nomalandulathano opo dhili.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi kumagidha aantu opo yakuthe ombinga methigathano lyokambo hoka haka shangwa iinima yopaumwene momayovi gaali nomilongo mbali nane.

Komiti ihatu monoko owala iiyimati, ihe momiti, ohamu vulu okuhongwa iihongomwa ngaashi, iitaafula niipundi, mbyono omuntu ha vulu okuyi landithapo, iimonene sha shomondjato, opo a vule okwiikwatha.

Kwaaambono yeli yatatu ya kuthile ombinga methigathano lyoStandard bank lyoku vena oshitukutuku shoGD6, Martin Jeckonia okweshi pondola sho adhenge Martin Nangolo naDumaza Sibanda methigathano ndika lyoStandard bank.

Oshimaliwa oshina omutse gwomuntu, opo wu vule okwii kwatha moo mpumbwe dhoye owa pumbwa oshimaliwa. Oshimaliwa ohashi kwathele miinima oyindji ongele oku landa shoka wa pumbwa, oku futa shoka wa pumbwa oku futa.

Ongushu yoshimaliwa shoshilongo ohayi vulu okushendja mesiku nomesiku. Oshiwanawa uuna ngele to tala oondando nondjundo yoshilongo shono, ongele oto landa nenge to landitha.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB, otayi ku ulukile nkene wuna okupungula iimaliwa shoye. Kuuyelele wagwedhwapo, dhengela kongodhi yawo, ndjoka yina oshipatululo shavenduka 0612992222, oompango nomalandulathano opo dhili.

Ombaanga kayishi owala ehala lyokupungulila iimaliwa ihe oombaanga ohadhi gandja omauwanawa ogendji kaakwashigwana. Ombaanga yoNedBank oya gandja oshimaliwa komusindani ngono asindana po ethigathano lyoKAPANA COOK OFF.

Iilongo ya yooloka ohayi longitha iimaliwa yomaludhi ga yooloka. Uuna toyi koshilongo shotumba owu na okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo sheni naashoka shomoshilongo shoka wuuka opo wu vule okukiikwathela koshilongo hoka wuuka.

Iilongo yi ili noyi ili ohayi longitha iimaliwa yi ili noyi ili iimaliwa yayoolokathana oshoka kehe oshilongo oshina oshimaliwa shina ondjundo yi ilile, una toyi koshilongo shontumba owuna okupingakanitha iimaliwa yoshilongo sheni no yokoshilongo hoka wu uka.

Uuna omuntu shampa tayi koshilongo shontumba, oha pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shawo, noyokoshilongo hoka u uka, oshoka kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yi ili noyi ili.

Momasiku omilonga naga hetatu omwedhi omutiyali omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano ombaanga yobank Windhoek oya gandja oshimaliwa shoodola dhaNamibia omayovi omathele gane kehangano hali i fanwa NASFED.

Momasiku omilongo ndatu gomwedhi omutihamano omvula gomayovi gaali nomilongo mbali nantano ombaanga yoStandard oya gandja oshimaliwa kEhangano lyAailongi yAakulukadhi ndyono hali ithanwa FAWENA.

Owu li wa loloka, opuna oombete dho mpa shinane. Ombete ndji to vulu okulala wu vite wu li nawa, una ombili yokomwenyo itwiipula sha ngweye ito tsuwa nomoombati.

Oshimaliwa osho omutse gomuntu ngele ku na oshimaliwa ku na shoka to vulu okuninga iimaliwa ohayi longithwa iilonga oyindji ngaashi okufuta iinima mbyoka twa pumbwa osho wo okulanda shoka twa pumbwa. Iimaliwa ohayi pungulwa moombanga nosho tuu.

Iilongo yi ili no yili ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana. Omuntu ngele toyi koshilongo shontumba, owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa yoshilongo sheni, naambyoka yokoshilongo hoka wu uka.

Omiti odhili dhina oshilonga noonkondo adhihe, mboka yiilonga koosikola dhoka dhopawungomba ohayi ilongo nkene taa vulu oku honga iihongomwa momuti. Iihongomwa mbino hayi vulu oku landithwa po e tayi eta iiyemo ngaashi nee iitaafula nosho tuu.

Oshimaliwa oshi na omutse gomuntu nuuna omuntu e na oshimaliwa oha kala uuvite ombili. Omuntu oha yalula iimaliwa ye mbyoka e na , opo a mone kutya oku na iimaliwa ingapi, ota vulu okulanda shike nenge okufuta shike niimaliwa mbyoka e na.

Oombanga kadhi shi owala omahala gokupungulila iimaliwa, ihe ohamu kala wo omathigathano mono no vulu okusindana sha shontumba. Sindana nombaanga yaVenduka ano Bank Windhoek, okambo hono ka shangwa "Buy your first home" hono ka shangwa ku Zamantungwa Khumalo.

Ngele toyi Pomahala gomalandithilo owuna oku kala wa kotoka, oshoka ohapu kala puna aantu oyendji nookalya mupombo opo wo haya endele mpoka. Pomalandithilo ohapu kala aantu oyendji.

Aantu mbaya ya koosikola dhomaunongononi ohaya hongo iihongomwa yi ili noyi ili ngaashi: iipundi niitaafula. Iihongomwa ya yo oha ye yi landitha po opo ya vule oku mona mo oshimaliwa.

Ngele owuna sho wapumba ohoyi mositola ,moositola mono hovulu oku adhamo uutemba mbono tovulu okulongitha wu tulemo iilandomwa yoye . Omuna nduno oolaka ndho o hadhi ningi shikale oshipu oku hogolola shono wahala okulanda nuupu.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi longo iilonga oyindji. Ongele oku futa shoka twa pumbwa oku futa nenge ongele oku landa iilandomwa mbyoka twa pumbwa, onkene oshimaliwa oshina omutse gomuntu.

Ombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek kayishi owala ombaanga youkupungulila iimaliwa ihe oto vulu okwiisindanena oondola eyuvi dhaNamibia, ngoye wuvule wuwape okufuta oskola yokaana koye.

Oombaanga kadhi shi owala oompungulilo dhiimaliwa ihe ohadhi gandja woo omakwatho kwaambono ya pumbwa omakwatho. Ngaashi ombaanga yaBank Windhoek sho ya gandja oshimaliwa kehangano hali ithanwa Agra Pro Vision.

Aantu mbono yaya poosikola dhopaungomba ohaya ilongele iinima ngaashi okuhonga iinima mbyono hayi hongwa momiti. Omuntu ota vulu nduno okuhonga oshihongomwa she ndele eteshi landitha po etii monene iiyemo.

Iilongo yili noyili ohayi longitha iimaliwa yayooloka. Oyina omadhina gawo, ngaashi oshimaliwa hashi longithwa kiilongo yokoEurope shoka hashi ithanwa Euros. Ongushu hasho oyivule ongushu yoondola dhaNamibia.

Ombaanga yaVenduka oya andjaganeka iitayi yawo, moondoolopa ta dhi landula, ngaashi moTsumeb, Uutapi, Rundu , opuwo, Okahao, capricorn, Oshakati north, Okahandja, Grootfontein nosho woo mOshakati Santorini service.

Iilongo ohayi longitha iimaliwa yayoolokathana kiilongo iikwawo. Omuntu ngele otayi koshitunda shontumba oha gandja nee iimaliwa ye yokoshilongo she ye ta pewa nee iimaliwa mbyoka yomoshilongo shoka tayi opo a ka vule okwiikwatha nawo moshilongo shoka.

Olundji ngele toyi koshilongo shontumba nenge tokatalelapo koshilongo shontumba owuna okugandja iimaliwa yomoshilongo sheni gweye wu pewe woo yomoshilongo moka wuuka, oshoka kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho no yina ondjundo yiili.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iilongo oyindji oha yi longitha iimaliwa ya yoolokathana. KoEuropa ohaa ithana iimaliwa yawo ooEuro. AaEuropa ohaa longitha ooEuro ano opo yi ikwathele moompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Moositola ohamu kala muna oolaaka mono mwalongelwa iilandithomwa. Kehe olaaka omuna kutya omuna shike shino ohashi ningi oshipu komuntu uuna ahala okulanda iinima ye, ohashi kwathele omuntu a mone shoka a hala okulanda meendelelo.

Oshimaliwa osho omutse gwomuntu. Oshimaliwa osha kwata omuntu. Ngele ku na iimaliwa ito vulu okwiikwathela naashoka wa pumbwa. Ngele to landa shoka wa pumbwa, oompumbwe dhoye oho longitha oshimaliwa.

Omahala gomavulukilo ohaga tungwa nawa .ohaga tungwa momukalo gokunana aatalelipo opo yamone iiyemo . Ohaga kala gena uundama wokumbwinda, iipundi yokukuutumbwa moondunda dhokulalwa.

Momagumbo gopashinanena osikopa oyili tayi dhana onkandangala miinima mbyoka hayi pungulwa nenge hayi kwatelwa, ohamu vulu okupungulilwa iikutu, okukwatelwa iinima yomokombitha nosho tuu.

Kapuna ehala hali opala kalina iipundi. Iipundi oyindji oya hongwa momiti na ohayi monika nawa lela. Iipundi ohayi tulwa pomahala gomangeshefelo nenge pehala lyo kukuutumba megumbo, na shaampoka tapu vulu okutulwa iipundi yoku kuutumbwa.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yoolokathana, ope na iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu. Mbyono iikutu yimwe ohayi kala iingoli na yimwe ohayi kala iisiliveli.

Muuyuni wongashingeyi, omu udha ookalyamupombo, unene ngele tashi ya piimaliwa, ohaya nduluka po iimaliwa mbyoka kaayi shi yoshili, ihe ohayi kala ya fa yoshili. Onkene opu na uushina wokuyalula iimaliwa, wokutala ngele iimaliwa oyo shili, nenge kayi shi yoshili.

Longitha oka kalata koye oka luudhe nenge hono kolwaala lwafa lweloya, nenge hono kolwaala lwoshingoli, kombaanga yotango yopashigwana mositola yoNictus, opo wu kuthilwe ko oondando, oompango no malandulathano opo dhili.

Opuna omaludhi giimaliwa yimwe oyomafo niimaliwa iikukutu kehe oshimaliwa oshina ongushu yasho yilele. Sho oshina kutya otashi vulu oku landa nenge otashi vulu.

Ombanga yaBank Windhoek oya andjaneka iitayi yawo moondolopa dhiili nodhili ngaashi mOtjiwarongo, otadhi adhika wo mOshifo, koSwapokmund kOshakati noshowo kOngwediva.

Ombaanga yaWindhoek kayi shi owala yokupungula iimaliwa ihe ohayi gandja woo omauwanawa kwaambo haya longitha ombaanga ndjoka. Kutha ombinga opo wu ye methigathano wu vule wiisindanene oodola dhaNamibia omayovi gaali koomuma.

Ngele to yi ko shilongo shontumba, owa pumbwa oku pungakanitha, iimaliwa yomoshilongo sheni naambyoka yomoshongo shoka wuuka, oshoka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, yo iimaliwa oyina oondjundo dha yoolokathana.

Opu na iimaliwa mbyoka yi na ondjundo yi vule iimaliwa oyindji, ngaashi oshimaliwa shokoEuropa, shono hashi ithanwa Euro, nenge ondola yaAmerika, ndjono hayi longithwa nokuli miilongo yi ili noyi ili, nenge ndi tye miilongo oyindji.

Iilongo yili noyili ohayi longitha iimaliwa yayoolokathana. Ngele otoyi koshilongo shontumba owapumbwa okutaambathana iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yokoshilongo hoka.

Oombaanga odhina omauwanawa ogendji kayishi owala oku pungulila iimaliwa. Ohadhi gandja omakwatho kaakwashigwana ngaashi oStandard Bank sho ya gandja iimaliwa yongushu oondola dhaNamibia omayovi omathele ga hamano kehangano lyoSBN Hockey Development Programme.

Uuna wavulwa nowahala okuthuwa po oshiwanawa ngele tolala kombete yopashinanena. Ombete ya yalwa nomalapi gayela, omalapi taga monika nawa ano omalapi omatookele.

Omumvo sho gwa li omayovi gaali nomilongombali nantano moNamibia omwa ndulukwa iimaliwa iipe ngaashi oodola omathele gaali, oodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongontano noshowo ethele lyaNamibia.

Iilongo yi ili noyi ili ohayi longitude iimaliwa ya yoolokathanaa. Uuna toyi koshilongo shontumba oho pingakanitha nduno iimaliwa yomoshilongo sheni noyokoshilongo shoka wu uka, opo wu ka vule oku ikwathela koshilongo hoka to yi.

Muuyuni wopaife omuna ookalyamupombo oyendji ngaashi unene tuu ngele tashiya poshimaliwa. Oyendji ohaya nduluka iimaliwa mbyoka kaayishi yoshili. Onkene opuna uushina mboka walongwa opo wuvule okuyalula iimaliwa noku tongolamo mbyoka kaayishi yoshili.

Opuna ethimbo lyoku longa nethimbo lyokuteya. Ngele omuntu at eya iikunomwa ye oheke yi landitha nduno pomahala goku ngeshefela ngaashi nee tutye omatama, omabanana noshowo shaashono a teya, opo a vule oku landitha ye imonene mo iisimpo ye.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana opo wu vule okwiilandela embako lyoye ndno hali ithanwa JBL Party box club ndjono lyali lyina oodola dhaNamibia omayovi gahamano omathele omugoyi nomugoyi no paife olya

Komiti oha kuzi iinima oyindji iha muzi owala iilikolomwa yokomuti ihe oha muvulu oku hongwa iinima oyindji mbyono hayi tulwa pomahala opo yi opalekithe omahala mono hamu vulu wo oku pungullilwa sha .

Moositola nande mu kale mu na oolaka moka mu na iipumbiwa yi ili noyi ili, ya pakelwa shi ikwatelela kutya molaka omwa pakelwa shike, omu na wo omashina mpono hapu dhengwa iipumbiwa mbyoka wa landa mpoka hapu futilwa.

Ombaanga ohadhi gandja omauwanawa ogendji kaakwashigwana. Ombaanga yoStandard Bank otayi ithana aanasikola mbono ya hala oku kiilongela iinima mbyoka ya nika okwiimagadhi noohaasa opo ye kiishangithe.

Longitha oka kalata koye ko FNB mostola yoNictus opo wu ilandele ekopi lyoye lyoku yenyeka omeya kolusheno lyo litela yimwe oshinkwanu heyali ndono kwali lina oondola N$ 719 nongaashingeyi olina omathele N$ 599.

Manga ino idhengaela lyondjila woka wahala okuya oshiwanawa ngele wa kwashilipaleka iinima yoye yomegumbo nombaanga yotango yopashigwana ano FNB ngoye opo wukale wuna ombili yokomwenyo. Yadhengela 061306081. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Ombaanga ndhingi moshilongo, ombaanga yotango yopashigwana oFNB. Oyi li ya kulula ko lela kondando yokila ndjoka hayi ithanwa ohisensa yoolitela omathathele gatano nahetatu. Okwali yina omayovi omulongonalimwe nomathele omugoyi nomilongo ngoyi nongoyi, ngaashi ngeyi oyi na omayovi omulongo noodola omathele ongoyi nomilongonongoyi.

Oshimaliwa sha Europe ohashi thanwa o Euro. Olundji omuntu ngele ena iimaliwa ye oheyi pakele nawa okutameka kwaashi oshishona sigo okwashi oshinene.

Ombaanga kayishi owala ehala lyoku pungulila Iimaliwa, ihe ombaanga ohayi gandja omauwanawa ogendji kaakwashigwana. Ohayi tala kutya aakwashigwana yiipi ya pumbwa ekwatho, ngaashi ya gandja omakwatho kehangano lyo One Economy Foundation

Momiti ohamu zi iinima oyindji. Momiti oto vulu okuhonga mo iitafula, e to hongo mo wo iipundi, ngoye toyi landithapo, opo wi imonene sha shomondjato, ngoye wuvule okwiikwatha naashoka wa pumbwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho . Yo iimaliwa yasho oyina ongushu yasho. Ngele owa hala oku koshilongo sho ntumba . Owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yokoshilongo shoka wuuka.

Omahala gomangeshefelo ohapu adhika iinima oyindji ngaashi iinima yoshiwambo , iilikolonwa mbyoka hayi likolwa momapya ngaashi omakunde, iilya, iilyalyaka.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji iiwanawa. Iilonga oyindji oya ninga nokuli iipu. Omuntu iho yalula iimaliwa koonyala okakele okuna uushina wokuyalula.

Ngele wapumbwa sha nenge wahala okulanda sha owapumbwa iimaliwa. Iimaliwa oyo oshinima sha simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ohayi kwathele akandulepo omikundu dhe ndhoka apumbwa okukandulapo niimaliwa.

Iilongo yiili noyili ohayi longitha iimaliwa yiili noyili . Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shoka hashi longitha shono ondando nondjundo yomoshilongo shayo. Ngele omuntu tayi koshilongo shontumba, okwa pumbwa okupingakanitha iimaliwa she niimaliwa yoshilongo shoka uuka.

Ombaanga dhingi moshilongo ano ombaanga yotango yopashigwana ndjono hayi ithanwa oFNB kayishi owala ombaanga yokupungulwa iimaliwa ashike ombaanga ndjono hayi gandja wo oshimaliwa kaakwashigwana ngaashi sho ya gandja omayovi ethele kehangano lyoNamibia Health Exhibition.

Piinima mbyono ya nika oshimaliwa ohapu kala puna ookalyamupombo nuufuthi owundji. Mongaashingeyi omolwa ehumokomeho opuna okashina hono haka yalula noku tala ngele iimaliwa oyo shili.

Iilongo yi ili ohayi longitha iimaliwa yi ili noyi oili kehw oahilongo oshina oshimaliwa shasho . Iimaliwa mbika ihayi kala yina ongushu nenge ondjundo nenge ondando yithike pamwe.

Momiti ohamu zi owala iikuni ihe mboka yena uunongo nenge uunkulungu wokuhonga iinima mbyoka yaza momiti ohaya hongo nduno ngaashi iipundi niitafula mbyoka hayi landithwapo yo taya imonene iisimpo.

Momahala gomangeshefelo oha mu adhika iinima oyindji mbyono hayi kala yili moolaka. Ngele owu na shi wapumbwa nenge wu na shi wahala oku landa ,olundji owu na oku tondokela pomahala go mangeshefelo ngweye wu ka lande shoka wa hala oku landa.

Ombaanga yaNEDBANK oyina ethigathano lyuuthanguthangu. Ombaanga ndjino kayi shi owala yoku pungulila iimaliwa, awoo, ohayi kutha wo ombinga moku kwathela mboka ye hole uudhano ngaashi wuuthanguthangu.

Omahala gomangeshefelo ohapu adhika iinima oyindji, po ohapu adhika wo aantu oyendji yeya okulanda shoka ya pumbwa. Ohapu kala puna uundjato, oongaku noshaashoka tuu tokongo pehala mpoka.

Omahala ogendji gopashinanena oha pu adhika iipundi iiwanawa mbono hayii thanwa omatyofa. Oha pukala woo iitafula, iipundi mbino ohayi opalekitha ehala no hayi monikitha ehala likale talimonika nawa.

Momuti ihatu mono mo owala iiyimati ihe ohamu zi woo iihongomwa ngaashi iipundi. Iipundi otayi vulu okulandithwa po omuntu ti imonene mo iiyemo, noshowo iitaafula nayo ohayi vulu okuhongwa momiti.

Kwaamboka yaya koosikola dhoku honga iihongomwa yomiti otayi ipandula oshoka momiti otaya vulu oku honga mo iipundi niitaafula mbyoka mbyoka hayi opaleke pomahala, yo yi imonene sha shomondjato sha kola.

Ombanga yoNEDBANK oya gandja ekwathelo kehangano haliithanwa Osona Village Tree Planting, ehangano ndyoka hali longo niimeno. Ombaanga kayishi owala ehala lyokupungulilwa ihe ohalyi kwathele woo moompinto dhili no dhili.

Miilongo yi ili noyi ili omuna iimaliwa, iimaliwa mbyono oyina omadhina ngoka hayi ithanwa ngaashi ngaa shaEuropa hashi ithanwa ouero oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu.

Itashi ti ngele owu na uulema wontumba ito vulu okuningasha. Ombaanga yaStandard Bank otayi hiya noku ithana mboka ye na uulema wontumba, opo ya kuthe ombinga methigathano lyoMarathon.

Ngele toyi koshilongo shi ili oho shendje iimaliwa yomoshilongo sheni, ngweye topewa iimaliwa yo moshilongo moka wuuka oshoka iilonga ohayi longitha iimaliwa yafathaana kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hashi longitha.

Patulula oka kalata koshingoli nombaanga yoNedbank, opo wu vule oku isindanena oshimaliwa shomayovi gatano, shono to keshi landa mositola yoAvo.

Ombanga yaBank Widheok otayi kukilile ngono ahala okukutha ombinga methingathano ndono hayi ithanwa RedRun opo inyolithe omanga esiku lyokupata inalithika ano ndono lyiliko mosondaha mo 20 ,07 ,2025.

Uuna tashiya piimaliwa, kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yomoshilongo moka, nuuna ombaanga tayi landitha nenge tayi landa, oshiwanawa okutala kondando nenge kondjundo yoshimaliwa esiku ndyoka.

Muuyuni muno muna ehumokomeho iinima oyindji nenge iilonga oyindji oya ningwa iipu. Omuntu inapumbwa we okuyalula iimaliwa ye koonyala ihe ohalongitha owala okashina opo atule kumwe iimaliwa ye, ye a mone kutya okuna iimaliwa ingapi.

Ombaanga kayi shi owala omahala mpono hapu pungulilwa iimaliwa, ihe ohayi gandja wo omauwanawa kaakwashigwana. Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, oFNB oya gandja iimaliwa yongushu yomathele gaheyali kehangano hali ithanwa Amos Meerkat Early Childhood development.

Momiti ohamu zi iihongomwa oyindji . Oosikopa odho shimwe dhomiihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti . Momagumbo ogendji nenge momagumbo gopamuthika gwandoolopa aantu oyendji ohaya longitha oosikopa opo yapungulemo iinima yawo mbyoka ya hala okupungulilamo.

Iilonga oyindji oya ninga iipu omolwa ehumokomeho ndyoka lye etelela omauwanawa ogendji. Omuntu iho yalula we iimaliwa koonyala, ihe oho longitha okashina hoka ka longwa kokuyalula iimaliwa.

Momahala giipindi ohamu kala tamu landithwa iilandithomwa oyindji. Iilandithomwa mbino ohayi kala yalekwa komileko opo shiningile omuntu ngoka a pumbwa okulanda oshipu ongaashi nee, omapaya, uundjato noongaku.

Longitha okakalata koye komukuli hono ka FNB mositola ya nictus opo wuvule okukuthilwako kondando dhinima opango nomalandulathano opo dhili.

Nande owukale wuna iilonga iimaliwa ihayingwana, oshiwanawa ngele wunapo ano oshiima shopoha shono hashetele nenge hashikwetele iimaliwa, ombanga yo venduka otayi kukilile aantu opo yakale yena Iinima yopoha mbyoka tayivulu okuyetela iimaliwa nenge iiyemo.

Landa e to longitha omukalo gokufuta ngono ho longitha okakalata koye kaNedbank, opo wu vule wu ye methigathano mono to vulu oku isindanena mo oodola N$ 5000 okuza momwedhi omutiheyali sigo omutimulongo momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Iilongo yi ili noyi ili ohayi longitha iimaliwa yi ili noyi ili oshoka oyi na ondjundo ya yoolokathana. Kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yasho ngaashi koAmerica haya longitha ondola yaAmerica nenge mbyoka yokoChina haya longitha wo yawo yokoChina.

Muuyuni wongashingeyi omu na ookalyamupombo oyendji, unene ngele tashi ya piimaliwa. Oyendji ohaa vulu okulongitha iimaliwa kaayi shi yoshili, onkene okashina kokuyalula iimaliwa ohaka kwashilipaleke ngele oshimaliwa oshoshili nenge kashi shi shoshili.

Owahala oku munu nuuniimuna? Lya omukuli kombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, ano oFNB opo wu vule oku muna iimuna yoye nawa.

Momahala gomangeshefelo, ohamu adhika iilandithomwa yili noyili. Olundji iilandomwa mbyono ohayi vulu okukala yili moolaka . Shino oshili hashi ningile omulandithomwa opo amone nuupu shoka ahala okulanda.

Pomagumbo gomamuthika gondoolopa nenge go shinanena, ohamu kala muna iipundi mbyoka hayi ithanwa omashofa. Iipundi mbino ohayi opalekitha ehala, ohayi monikitha egumbo lyi kale tali monika nawa.

Manga inoolanda nenge wu landithe koshilongo shiilile shaashi oshilongo sheni, oshiwanawa ngele to tala ongushu, noondando dhoshimaliwa shomoshilongo shoka wa hala okulanda.

Pomahala ogendji ohapu tulwa iitafula niipundi ,iitafula mbyono ya hongwa momiti niipundi mbyono ya hongwa momiti aantu oyendji mbono ya sikola koosikola dhono dhopaungomba ohaa yi ilongele iinima mbyoka yoku honga iinima mbika.

Mositola odhindji ohamu kala iilandithomwa mbyoka hayi landithwa moositola moka mbyono hayi kala ya tulwa komapopitha nenge hayi kala ya lekwa opo omuntu wu mone kutya omuna iilandithomwa yini ohamu kala nee omuntu ngono ta kwathele mboka tayeya okulanda.

Kehe omvula etitano lyahugunina lyaNovomba ano omwedhi omutimlong9 nagumwe ohaku kala esiku lyEtitano eluudhe. Ositola yoPupkewitz oya tula po nduno ondando yakuku eelela kolusheno lwoketango.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho ndjoka yina ondjundo yiikololela moshilongo moka. Oshiwanawa ngele toyi koshilongo shontumba wupingakanithe oshimaliwa yoshilongo sheni noyo shilongo shoka wuuka.

Aantu mba yaya koo skola dho pau mbomba, ohaya ilongele iinima oyindji, ongele oku longa iihongomwa mbyono hayi zi mo miti, eta ye keyi landithapo opo ya vule oku monenamo iiyemo, mbyoka ta vulu oku ikwatha nayo.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi gandja oma pandulo ku Fransina Ashingola, ngono iisinda nene po iimaliwa ya Namibia 2500, noka kalata ke hono ko " Selekt Red card".

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka yina ondjundo yontumba. Iilongo yi ili noyi oyina iimaliwa yina oondjundo dhi ili nodhi ili, oshiwanawa ngele wuna mpa toyi opo wu tale ondjundo yoshimaliwa sho shilongo shoka wu uka.

Iilongo yi ili noyi ili ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shono hashi longitha. Ngele toka talelapo koshilongo shontumba, oho pumbwa nduno okupingakanitha iimaliwa yoshilongo sheni, naambyoka yokoshilongo hoka wu uka.

Monalenale moshilongo shetu moNamibia, okwali hamu longithwa iimaliwa mbyoka kwali yina ethano lyaTate Hendrick Witbooi ongaashi nee ethele, omathele gaali, oolanda omulongo. Naambyoka yiisiveli osho wo yiingoli.

Iilongo ya yooloka ohayi longitha iimaliwa ya yooloka. Kehe oshimaliwa oshina ongushu yomoshilongo moka nongele toyi toka talela po kiilongo yontumba oshiwanawa ngele to pingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yokoshilongo hoka toyi.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB , oyili ya gandja omagano goshimaliwa kehangano lyokatanga hono haka ithanwa Basket Tournament.

Iimaliwa mbyono hayi longithwa koEuropa mbyono hayi ithanwa ooeuro noshowo odola yaAmerica oyo yimwe yi n aongushu ngele tashi ya kuuyuni auhe. Olundji ngele to yi koshilongo shontumba oho pingakanitha eiimaliwa yomoshilongo sheni noyo koshilongo hoka wu uka.

Iilongo yi ili noyi ili ohahi longitha iimaliwa yi ili noyi ili nakehe oondando dhiimaliwa ndhino hadhi londo pombanda nenge tadhi shuna pevi nuuna tolanda nenge tolanditha koshilongo shontumba owa pumbwa oku tseya okungushu yoshimaliwa kutya oya thikama peni.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyoka yi na ongushu yasho. Ngele otoyi koshilongo shontumba, owa pumbwa oku pingatha iimaliwa yomoshilongo sheni noyomoshilongo shaambyoka wu uka.

Iilongo ya yoolokathana ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana, nuuna toyi koshilongo shilwe owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yokoshilongo hoka wu uka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono hayi longithwa moshilongo moka, onkene iilongo yi ili noyi ili oyina iimaliwa mbyono yina omadhina ga yoolokathana. Oshimaliwa shomo Europe shono hashi longithwa mo Europe ohashi ithanwa oEuro.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yoolokathana, opuna iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu. Iikukutu ohayi kala nee iiisiliveli nenge iingoli.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ongushu yasho yi ilile. Ondola yaAmerica osho oshimaliwa shono hashi longithwa olundji miilongo yi ili noyi ili. Oshina ongushu yili pombanda yi vule yaashoka shomoshilongo shetu.

Iihape niihulunde oyili yasimana momalutu gomuntu oshoka oyina uundjolowele oyina oovitamine dhoka hadhikeelele omalutu getu nenge gaantu komikithi dhiili nodhiili. Ngele nee omuntu ateya iihape niihulunde yee, ohekeyilandithapo komahala gomangeshefelo hono havulu okwiimonenamo iiyemo ye.

Oshimaliwa oshi li sha simana, oshina omutse gomuntu. Ngele nokuli owuna iimaliwa, nombili pungoye ohayi kala po, oho kala wuna ombili yokomwenyo. Oto vulu okulanda oompumbwe dhoye, to vulu okufuta iinima yoye.

Ombaanga kayi shi owala ehala lyokupungulilwa iimaliwa, ihe ohayi gandja wo omauwanawa kaakwashigwana. Ohayi kwathele aakwashigwana. Ombaanga yaNedbank oya gandja iimaliwa kehangano hali ithanwa Agra Provision.

Iilongo yi ili noyi ili ohayi longithwa iimaliwa yayoolokathana. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono yina owala ongushu moshilongo shoka ngaashi iimaliwa ya Tanzania mbyono hayi longithwa owala mo Tanzania.

Moositola odhindji ohamu adhika oolaka, kehe olaaka oya pakelwa iilandithomwa mbyono ya pumbwa okukala mpono. DhinoShino ohashi shi ningi oshipu opo omuntu wa hala okulanda oshinima shontumba ohoyi owala wa ukilila polaka mpoka.

Ombanga kayishi owala omahala gokupungulila iimaliwa ihe ohaya gandja omauwanawa kaakwashigwana. Isindanena okambo kokuninga omiliyona nombaanga yaVenduka.

Opo wuvule oku longitha oshimaliwa sho moshilongo moka wuuka, ohashi kala oshiwanawa ngele to pingakanitha iimaliwa yo moshilongo sheni , niimaliwa yo moshilongo moka wuuka , oshoka iimaliwa inayi faathana.

Moostola omuna oolaka , oolaka ndhono odhina kutya olaka ndjino oyashike ongele oyiikunwa , yiikulya nenge yoothewa. Shino ohashi ningile omuntu oshipu opo wu vule okulanda shoka wahala meendelelo.

Odola yaAmerica otayi dhana onkandangala muuyuni nenge miilongo oyindji. Ngele oto zi moshilongo sheni wu uka moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo sheni ngoye to pewa yokoshilongo hoka wu uka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa . Iimaliwa mbyono oyina ongushu yi ili no yi ili . Iilongo kayina iimaliwa yina ongushu ya faathana ngaashi nditye nande osha Tanzania kashina ongushu yi thike pu sha Namibia.

Ositola kehe ohayi kala yi na edhina. Shino ohashi kala oshipu komuntu uuna a hala okuya kositola ndjoka. Nopondje yositola ohapu kala pu na omambaapila ngono ga tulwa nenge ga thaanekwa iinima mbyoka yi li mositola nenge mbyoka tayi adhika mositola moka.

Oshili oshiwanawa ngele to tala ongushu nenge ondando yiimaliwa yi ili noyi ili, oshoka ngele otoyi koshilongo shontumba owapumbwa okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo sheni noshoshilongo shilongo hoka wuuka.

Kutha okakalata koye ko FNB ngele tolanda owili ndjoka hayi ithanwa Garmin Venue ndjono kwali yina $10199 ngaashingeyi oyina $9699 oompango nomalandulathano opo dhili.

Oombete odhindji odha longwa dha hongwa momiti nenge miipilangi. Omuntu ngele okwa hongo ombete ndjika oha vulu okuyi landitha po, ye ti imonene iiyemo, a vule oku ikwathela.

Ombaanga kayilile po owala okupungulilwa iimaliwa, ihe ombaanga ohayi gandja wo omawuwanawa kaakwashigwana. Ombaanga yotango yopashigwana yoFNB, oya gandja oshimaliwa shongushu yoondola dhaNamibia omayovi omathele gahamano nomilongo heyali, kehangano lyoOmnicare Trust.

Ombaanga yoStandard Bank kayi shi ashike ombaanga yoku pungulila iimaliwa ihe ombaanga wo ndjoka hayi eta omawanawa koshigwana ngaashi andola oku dhana iidhanomwa mbyono hayi kala ya tulwa po, ngoye to isindanene sha.

MoEuropa aantu ohaya longitha oshimaliwa shono hashi ithanwa oeuro. Oeuro oshimaliwa shi na ongushu elela yi vulithe ndjoka yetu yomoNamibia.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Ohashi longitha iimaliwa yasho mbyoka yi na ondjundo ye eleka moshilongo moka. Ngele owa hala oku ya koshilongo oshikwawo owu na okushendjela nenge okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo sheni noshimaliwa shomoshilongo shoka wu uka, opo wu wape oku ka ikwathela koshilongo hoka to yi.

Ongoye omudhani dhingi goChess? Kutha ano ombinga methigathano ndjoka lyatulwapo lyakwashilipalekwa koBank Windhoek momasiku omugoyi sigo omulongo gaMaalitsa omvula omayovi gaali nomilongo mbali nane koWindhoek Gymnasium.

Longitha okakalata koye koondjo kombaanga yotango yopashigwana ano FNB,mositola yoNictus opo wu vule oku kuthilwako koondando dhiinima oyindji. Oompango nomalandulathano opo dhi li.

Oombaanga kadhi shi owala dhokupungulwa iimaliwa, ihe ohadhi ningi omathigathano. Ombaanga yaNedbank kumwe nostola yoWoermann Brock okwa li ku na ethigathana ndyono kehe momwedhi ku na ngoka hi isindanene iimaliwa yontumba.

Iimaliwa oyi li pamaludhi gi ili nogi ili. Opu na mbyoka ya longwa momafo, po opu na mbyoka ya longwa miisiliveli nenge miingoli. Iimaliwa oyi na oshilonga nayi. Ohayi kwathele nomuntu moompumbwe dha kehe esiku.

Kokuma kwanika oshimaliwa ohaku kala wo uumbudhi nufuthi owundji. Ombanga yotango yopashigwana yaNamibia oFNB otayi kunkililo aalongithi yombanga ndjika opo yi ikaleke kokule nuumbudhi mbuka wiimaliwa. Ngele owa mono oshinima sha nika uumbudhi nenge shafa uumbudhi dhengela konomola yongodhi, onomola hamano noyimwe ombali, omugoyi yaali oombali yeli yane.

Kehe mositola omuna olaka . Olaka ndjono oyililepo kutya omuna shike, ongele omuna nande oothewa , omagadhi niikulya nuuna toyi moositola owushi kutya oto yi wuukilila kolaka yini.

Owahala okuhumitha komeho nenge okumuna iimuna yoye ndeke kunasha iimaliwa yagwana ombanga yotango yopashigwana otayi gandja omukuli kaanafalama mboka yahala okumuna iimuna yawo oompango nomalandulathano opo geli.

Uumbudhi nuukengeleledhi wiimaliwa ka shi shi wala oshi nima hashi ningwa lumwe, ihe oshinima hashi tsikile. Ombaanga yaStandard bank ota yi kunkilile aantu aalongi yoombanga ndjika opo yiigamene kuufuthi wiimaliwa

Longitha oka kalata koye ka Standard Bank, landa iinima yapita pongushu yoshimaliwa omathele 700 opo wuvule wuye mekutho ombinga lyoshimaliwa 500 nenge ohauto yo ndambulu kepa yo Toyota Hilux, nethingathano ndino otali hulu mesiku 31 Desemba 2025.